Niriba anahi n zaya ka niriba pam za bi nyaanga ka tia za nyaanga tia maa nahingbana nyɛla zaɣa vakahali ka so zaŋ o nuu labisi o nyaanga tingbani sheli bini zaya maa nyɛla zaɣa sabinli ni zaɣa piɛlli ka yo'titali za bɛ nyaanga.

Loori n ʒɛ moɣini ka niraba bɛ loori maa puuni so pilila kaapu piɛlli ka gbubi foon zuɣusaa wobiri bɛla moɣi maani ka tihi biʋni ka momaha mini mokuma bɛ moɣu maani

Kom n doya ka ŋarima dabam dabam bɛ di puuni ŋarim shɛŋa bɛla nudirigu polo ka shɛŋa bɛ nuzaa polo ka tihi ʒɛnʒɛ nudirigu mini nuzaa maa tihi maa vari maa nyɛla vakaɣa ka yiya ʒɛnʒɛ tihi maa nyaanga ŋarima maa nyɛla dabamdabam zaɣ ʒiɛ biɛni ka zaɣ piɛlli biɛni

Niraba n doya ka doo bɛ bi puuni doo maa lami ka pili zuɣu kolikoli ka gbubi bia ka bia maa gna la ka paɣa doya ka mali zabi sabila ka bia do o nudirigu ka do o nuzaa

Niriba pam n zaya ka so ye liiga piɛlli ka so jinjiɛm ʒee ka koona ka so ye liiga ʒee ka so jinjiɛm ʒee ka gbibi bini dozim.

Paɣaba n wori waa bi pirila namda sabila ka yɛ nyingokoriti ka piri bansi ka dabba ʒɛ bi nyaangi lihiriba dabba maa so yɛla liiga piɛlli ka so yɛ liiga sabinli